Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako nziza cane zifise ivyumba binini birimwo ububiko bw'ibitabo bigiye bitandukanye.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako ifise icumba kinini cane basengeramwo kandi kikaba gifise intebe nyinshi zitonze kumurongo.

Ishure ryisumbuye ndera bigisha rya mukenke komine Bwambarangwe abana bazindukiye ku kibuga bakina umupira w'amaboko bibonekako bariko bitegurira inkino zigiye kuza

ishure rya Nyakabiga ya mbere mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura, rikaba rifise inyubakwa nziza yubakishijwe amatafari aturiye kandi igeretse rimwe, ikaba ifise n'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure rya kaminuza nderabigisha mu gisagara ca Bujumbura rikaba rifise urugo rwubakishijwe ibihome bisize irangi ry'igitare rikagira n'urugi rw'irembo rwuguruye rw'ivyuma

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako nziza za kijambere zifise icumba kinini c'ububiko n'isomero ry'ibitabo rikaba rifisemwo ububati bunini burimwo ibitabo.

ishure rya komine Giteranyi rifise inyubakwa nziza zubakishijwe amatafari aturiye, rikaba rifise ikibuga c'umupira w'amaguru abanyeshuri bariko barakina na mwarimu wabo.

Mw'icapiro ry'ibitabo, mu gisagara ca Bujumbura, ikaba ifise, inyubakwa nini, ifise icumba, kirimwo ububati, bupanzemwo ibitabo, vy'ubwoko butandukanye.

Ishure ry'isumbuye ryo mu Bwiza, rikaba rifise inyubako nziza kandi rikagira n'ikibuga kinini c'umupira w'amaboko. Imigwi ibiri ikina umupira w'amaboko ikaba yazindutse itana mu mutwe.

Shure ryisumbuye ryo muri rohiro mu gisagara ca bujumbura bakaba bazindukiye mu mikino ihuje imigwa ibiri bariko barakina umupira w'amaboko, kandi vyari biryoshe.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako nziza cane zifise ivyumba vy'ishure birimwo intebe n'amameza kandi ikagira n'amadirisha manini

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, rikaba rifise inyubako zifise uburaro burimwo ibitanda biriko imifariso kandi ishasheho amashuka y'ubwoko butandukanye.

Iryo shure nyene ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubakwa zifise ivyumba binini birimwo ububiko bw'ibitabo bugiye butandukanye bukagira idirisha rinini

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika rikaba rifise inyubakwa zisize amabara akaba n'izindi zifise inkingi zisize amabara y'ubururu, kandi zikaba zitego.

Ishure ryigisha abana batoya bafise imyaka itatu kugera ku myaka itandatu, bakaba bateguye ikibanza c'ubukiniro bwabo , bakaba bashizemwo ibikoresho vyose bazifashisha.

Ishure ryigisha gusoma n'kwandika abakuze rifise inyubakwa nziza cane ziteye igomwe, kandi icumba kinini gisize amabara atandukanye kikagira n'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, rikaba rifise inyubako nini zifise ivyumba binini cane, birimwo utubati dupanzemwo ibitabo bigiye bitandukanye vyo gusoma.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, rikaba rifise inyubakwa nini cane itatse amabara, kandi mu cumba co kwigiramwo hakaba harimwo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise ikibuga ciza c'umupira w'amaboko gisize amabara y'ubururu n'ayumugina kandi kikaba gifise n'urugo rw'ivyuma.

Ishure rigisha gusoma no kwandika abakuze mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa za kijambere zitangaje zigeretse gatatu kandi rikaba rifise n'uruzitiro rushinzeko ivyuma.

Ishure rya kaminuza nderabigisha mu gisagara ca bujumbura ,riri iruhande y'ibarabara, kandi rifise uruzitiro rusize ibara ry'igitare, mw' ibarabara hakaba hari umugore ariko ararengana.

Ishure ryigisha, abana b'imicuko, kuva ku myaka itatu, gushika ku myaka itandatu; rikaba rifise, inyubakwa nini, kandi nziza cane, zifise ibirasi, bifise amadirisha manini; hakaba harimwo n'intebe, z'amabara.

Iryo shure nyene ryigisha abakunze gusoma no kwandika, rikaba rifise indimiro nini ziteyemwo ibiti vy'amapera, biboneka ko bitaragera mu gihe c'ukwera,, kandi bikaba bafise n'ibindi bateye ku ruhande.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako nini kandi nziza cane zifise ivyumba binini bigiramwo birimwo ibikoresho bakoresha n'ibitabo vyo gusoma.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, rikaba rifise inyubako nziza cane za kijambere. Zikaba zubakishijwe amatafari aturiye kandi zikagira n'ingazi ziduga zija mu nzu zo hejuru.

Ishure ry'igisha abakuze gusoma no kwandika rifise inyubako zibiri imwe igeretse rimwe kandi zisize irangi ry'igitare rifise n'irindi bara ry'icatsi kibisi

Ishure, ryigisha abakuze, gusoma n'ukwandika, rifise inyubako nini cane, kandi ikagira icumba kinini, c'ububiko bw'ibitabo; harimwo ibitabo, bigiye bitandukanye, bifasha abanyeshure, kwiga neza.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa nini cane kandi yubakishijwe amatafari aturiye ifise n'imisipi isize irangi ry'igitare.

Ishuru ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika, rifise ikibuga kinini gishashemwo umusenyi kandi hakurya yaho hakaba hari inyubakwa ndende nziza cane ateye n'ibiti iruhande yayo.

ishure ry'igisha abakuze gusoma no kwandika rifise inyubako nziza ya kijambere ikaba ifise icumba kinini cane kirimwo utubati dupanzemwo ibitabo abanyeshure bifashisha mu gusoma.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi, rikaba rifise inyubako nziza cane irimwo ivyumba binini cane, birimwo uburaro bw'abanyeshure. Hariko imifariso ishasheho amashuka afise ibara ry'igitare.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika mu gihugu kibanyi c'Urwanda. Ikaba ifise inyubakwa nziza ziteye igomwe, zifise ibirasi abanyeshure bigiramwo birimwo intebe n'amameza.

Ishure, ryigisha gusoma n'ukwandika, abakuze, mu ntara ya Kirundo; rikaba rifise, inyubakwa nziza cane, igeretse rimwe, yubakishijwe, amatafari aturiye, kandi rikagira, n'ikibuga, c'umupira w'amaboko.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abakuze rikaba rifise inyubakwa nziza cane. Zifise uburaro ivyumba vyabo bikaba birimwo ibitanda n'imifariso hashasheko n'amashuka atukura.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abakuze rikaba rifise inyubakwa nini zifise ibirasi vyiza cane bisize ibara ry'igitare kandi rikaba rifise intebe n'amameza abanyeshure b'icaramwo.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika rifise imbuga nini cane iteyemwo ivyatsi bakaba barakozemwo n'ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshure bakaba bazindukiye gukina.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika rikaba rifise inyubakwa nini yubakishijwe amatafara ahiye akagira ikirasi kinini gifise amadirisha manini hakaba harimwo n'intebe n'imeza z'abanyeshure.

Muriryo shure nyene ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako zifise utuzu twasugumwe duteye imbere kandi dufise n'ibikoresho vyabugenewe bihagije.

Ishure, ryigisha abakuze, gusoma n'ukwandika, rikaba rifise inyubakwa nini, nziza cane, zifise ivyumba, vy'ububiko bw'ibitabo, n'isomero; hakaba harimwo ibitabo, vy'ubwoko butandukanye.

Ishure, rifise inyubakwa, zigisha gusoma n'ukwandika, rifise inyubakwa nziza cane; isize amabara y'igitare, kandi rikagira n'urugo, rukikujwe n'ibiti, bitotahaye, kandi ikibuga, kinini cane.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika ,rikaba rifise inyubako nziza kandi ifise ibirasi binini birimwo intebe n'amameza ateretsweho ama mashine kugira ngo babigishe mu buryo bwa kijambere.

Iryo shure nyene ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika riri mu gisagara ca Bujumbura rikaba rifise inyubakwa zifise ibirasi bifise amadirisha manini kandi hakaba harimwo n'intebe z'abanyeshuri

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abakuze rikaba rifise inyubako nziza isharije amabara rikaba rifise umuryango ukozwe mu giti ragira urubaho rwanditse ko amajambo hakaba hari n'imeza imbere yaho .

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abana b'imicuko kuva ku myaka itatu gushika ku myaka itandatu bakaba barabateguriye ikibanza cugukiniramwo bakashiramwo n'ibikoresho vya bigenewe.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika rikaba rimanitse ku bibambasi ibipapuro birebire cane vyanditseko indome rodomeya be se d e pe n'izindi.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika rikaba rifise inyubakwa y'ibitabo isharije amabara kandi ikaba ifise ububiko burimwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye abanyeshure bifashisha mu kwiga.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika mu ntara ya Kirundo. Rikaba rifise ibirasi vyiza, binini bisize amarangi y'igitare. Rikaba rifise n'intebe nziza n'amameza yazo.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika, rifise inyubako nziza zigeretse rimwe kandi zisize irangi ry'igitare, zikaba zifise n'urugi runiniya rwo kw'irembo rwubakishijwe ivyuma.

Ishure, ryigisha gusoma, n'ukwandika, rifise inyubakwa, nini cane; ifise ivyumba vyagutse, vy'ububiko bw'ibitabo, ifise ububati bunini cane, bupanzemwo ibitabo, vy'ubwoko butandukanye.

Icure gigisha abana batoya b'imyaka itatu kugira kuri tandatu gusoma n'ukwandika mu gisagara ca bujumbura bafise inyubako nziza cane isharije amabara y'igitare, kandi mw'ico cumba bigiramwo hakaba harimwo intebe n'amamezi.

ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rifise inyubakwa nziza cane kandi ifise ivyumba binini, bifise amadirisha manini, hariho ibitambara birind'izuba kandi ikagira n'intebe nyinshi zitandukanye.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika ryo mu gisagara ca bujumbura kaba ifise inyubako ifise ivyumba vyiza cane harimwo icumba categuriwe inkino z'amaboko.

Ishure, ryigisha abakuze, gusoma no kwandika, rikaba rifise inyubako nini, kandi nziza cane, isharije amabara; ikaba ifise ibikoresho, bigiye bitandukanye, bifasha abakuze, gusoma.

Ishure rifasha abanyeshure batabashije kubona impapuro z'umutsindo ikaba rifise ububiko bw'ibitabo vy'ivyigwa biga bigiye bitandukanye kandi bifise n'amabara atandukanye.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika rifise inyubako nziza cane za kija mbere kaba rifise uburaro burimwo ibitanda, kandi ukaba bufise n'amamatera ashasheho ibiringiti vyiza cane.

Ishure, ryigisha abakuze, gusoma n'ukwandika; rikaba rifise inyubakwa, zifise icumba, c'ububiko bw'ibitabo, ifise akabati kanini, gapanzemwo ibitabo, kandi hejuru, hakaba hateyeho, icatsi c'ishurwe.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rifise inyubako nziza cane zubakishijwe amatafari ahiye zifise ibirasi binini bigizwe n'amadirisha abiri manini zirimwo n'intebe.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, n'abandi banyeshure batabashije kubandanya amashure yabo, rikaba rifise inyubakwa nziza cane, harimwo abanyeshure bari kuma mashini bariko barumviriza ivyigwa babarungikiye.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako nziza zifise ivyumba binini bifise ibitanda biriko imifariso ishasheho amashuka meza y'ubururu

Ishure, ryigisha abakuze, gusoma n'ukwandika, rikaba rifise inyubako nini, nziza cane, zifise ivyumba binini, abanyeshure bigiramwo; hakaba harimwo amameza, n'intebe, kandi rikaba rifise, n'amadirisha manini.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abakuze riri mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise icumba c'ububiko bw'ibitabo ivyo bitabo bikaba ari vy'ubwoko bumwe gusa.

Ishure ryigisha gusoma n'ukwandika rifise inyubako nini nini cane kandi zifise ivyumba binini birimwo ububiko bw'ibitabo hakaba harimwo ububati burebure kandi bunini bubitse ibitabo vyinshi.

Iryo shure nyene ryigisha abakuze gusoma no kwandika rifise inyubako zigezweho za kijambere zikaba zifise ivyumba binini cane birimwo intebe n'abantu bazicayemwo kandi kabifise n'amatara menshi atonze umurongo.

Ishure ryigisha abakuze gusoma nu kwandika rikaba rifise inyubakwa nziza cane zubakishijwe amatafari aturiye ,zikaba zifise ibirasi binini birimwo ama mashini yi korana buhinga kugirango abanyeshure babashe kwiga neza.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi, mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura, rikaba ifise inyubakwa nini ifise icumba c'ububiko bw'ibitabo. Hakaba harimwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye.

Ishure, ryigisha abakuze, gusoma n'ukwandika, rikaba rifise inyubako, zifise ibirasi binini cane, bisize amabara; bikaba bifise n'intebe nziza, n'amameza, akozwe mu vyuma.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako nziza cane zagutse nini zifise ivyumba vyagutse birimwo ububati bupanzemwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika gifise inyubakwa nini cane kandi nziza zifise ibyumba binini vy'ububiko bw'ibitabo aba rifise utubati rupanzemwo ibitabo vyinshi.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako nziza zifise ibirasi vy'amashure binini kandi bifise n'amadirisha atonze kumurongo ikagira n'intebe nyinshi cane.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika rifise inyubako zifise ibirasi binini bisize irangi ry'igitare, kandi bikaba rifise urubaho runini hakaba harimwo n'intebe nyinshi z'abanyeshuri.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika ,rifise inyubakwa nziza cane zigeretse rimwe rimwe kandi zikaba zisize amabara y'umuhondo ukeye kandi hagati yazo hakaba hateyemwo igiti.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika rikaba rifise inyubako za kijambere zifise ibirasi birimwo intebe nziza z'ivyuma ziko n'imbaho zigize imeza zazo.

Ishure ryigisha abanyeshure batabonye impamya bushobozi zibemerera kuja muri kaminuza bakaba bafise inyubakwa nziza cane zisizamabara n'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura mu gisata kijejwe amagara y'abantu kikaba gifise icumba c'ubushakashatsi harimwo ibikoresho vyabugenewe n'imiti yo gukoresha.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abakuze rifise inyubako nziza zisize amabara y'igitare zikaba zifise ibirasi binini birimwo ibikoresho bifashisha mu kwigisha abanyeshure.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abana b'imicuko guhera ku myaka itatu gushika ku myaka itandatu rifise inyubakwa nziza cane zirimwo ibikoresho vyabigenewe harimwo utumodoka two gukinisha intebe n'ibindi.

Ishure ryigisha abana batoya b'imicuko kuva ku myaka itatu kugera ku myaka itandatu ,ifise inyubakwa nziza cane ifise ivyumba vyokwigiramwo bisharije amabara y'igitare.

Ishure ryigisha abakuze gusoma no kwandika, rikaba rifise inyubakwa nziza cane zifise ivyumba binini, harimwo icumba c'ububiko bw'ibitabo. Hakaba hari akabati kanini gapanzemwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika rifise inyubakwa nziza cane isize amabara rifise icumba kinini gipanzemwo ibitabo mutubati, kandi hakaba harimwo n'umugenzuzi.

Ishure ryigisha abana batoya gusoma n'ukwandika guhera ku myaka itatu kugera ku myaka itandatu rifise ibirasi birimwo intebe zisharije amabara n'amameza abana bicaramwo bariko bariga.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu gisata c'ubuvuzi bakaba bafise inyubakwa iri mu icyumba c'ubushakashatsi gifise imeza iteretse ku'imiti n'ibindi bikoresho bakoresha.

Mu nyubakwa za kaminuza y'Uburundi, mu gisigara ca Bujumbura, mu gisata c'ubushakashatsi; ikaba ifise icumba kinini ciza cane, kirimwo imeza nini, kandi hakaba harimwo ibikoresho bakoresha, ubushakashatsi bwabo.

Kaminuza y'Uburundi, mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura, mu gisata c'ubuvuzi, bakaba bafise inyubako nziza cane zirimwo ivyumba vy'ubushakashatsi, burimwo amameza manini n'utubati tunini, arimwo n'ibikoresho bakoresha.

Kaminuza yu Burundi mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura mu gisata kijejwe amagara y'abantu, bakaba bafise inyubakwa nziza cane zirimwo icumba cagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi, bakaba bariko barabukora.

Ishure ryisumbuye, ry'uburimyi n'ubworozi, ku mutumba wa Kigozi, muri komine Kirundo, mu ntara ya Kirundo; rikaba rifise inyubakwa, y'ubushakashatsi, ifise ibikoresho, bigiye bitandukanye.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi mu gisata c'ubushakashatsi mu nyubako nziza cane irimwo icumba bakoramwo ubwo bushakashatsi harimwo imiti bakoresha n'intebe n'amameza.

Ishure ryigisha ibijanye n'amagara y'abantu rikaba rifise inyubakwa zifise ivyumba vy'ubushakashatsi, kimwe murivyo kikaba gihagazemwo igikankara bifashisha mu kwigisha ibice vy'umuntu.

Mu nyubakwa za kaminuza y'uburundi, mu gisagara ca bujumbura, mu ntara ya bujumbura ,mu gisata c'ubushakashatsi ,hakaba ifise inyubakwa ifise icumba kinini gisize amabara y'igitare, kandi hakaba harimwo n'ibikoresho.

Ishure ryo mu kigobe ryisumbuye ryigisha itumatuma, naho n'ubuhinga bwa none mu cumba caho cubakishijwe amatafari ahiye hakaba harimwo amamashini abanyeshure bifashisha mu kwiga.

Ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura, kabifise inyubakwa ,zifise ivyumba ,bakoreramwo ubushakashatsi, hakaba harimwo intebe abanyeshure bicara ko baje muri ico gikogwa.

Kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura muntara ya bujumbura mu gisata c'ubushakashatsi mucumba bakoreramwo hakaba harimwo abagore babiri bambaye amataburiya y'igitare bakaba bariko bariga ku miti yovura ibiza vyateye.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura mu gisata c'ubuvuzi ikaba gifise inyubakwa nini nziza cane zifise icumba c'ubushakashatsi hakaba harimwo igikankara c'umuntu.

Ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca bujumbura ryigisha itumatumanako n'ubuhinga bwa none rikaba rifise inyubakwa nini yubakishijwe amatafari aturiye kandi hakaba hariho amameza n'intebe biteretseko amamashini.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi, mu gisagara ca Bujumbura, mu gisata kijejwe gutumatumanako no kumenyesha amakuru, bakaba bafise icumba bakoreramwo kirimwo ibikoresho vya kijambere bakoresha mu kumenyesha amakuru.

Ishure ryigisha gusoma n'ukwandika abakuze rikaba rifise inyubakoa nini ifise inzu y'isomero ry'ibitabo hakaba harimwo n'ububiko bwavyo bubati buniniya bufise ibitabo vyinshi.

Muri kaminuza yu Burundi mu gisagara ca Bujumbura ifise inyubakwa zifise ivyumba birimwo inzu y'isomero ry'ibitabo ububati bwaho bukaba bupanzemwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye.

Ishure ritoya rya komine musaga mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura, rikaba rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye kandi ikaba imanitseho igishushanyo gicafyeko umuntu.

Ishure ryisumbuye nderabigisha rya mukenke komine bwa mbarangwe mu ntara ya kirundo rifise inyubako nini nziza cane kandi rikagira icumba kirimwo ububiko bw'ibitabo abanyeshure bakoresha.

Ishure ryigisha abana b'imicuko kuva ku mwana w'imyaka itatu kuja ku mwana w'imyaka itanu mu gisagara ca ngozi bakaba bateguye ikibanza c'abo ubukiniro bw'abo bana.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abana b'incuke kuva ku myaka itatu gushika ku myaka itandatu, bakaba bafise inyubako nziza cane zifise ivyumba binini vyo kwigiramwo, harimwo n'ibikinisho vy'abana.

Ishure ryigisha abana b'imicuko kuva ku myaka itatu kugera ku myaka itandatu mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa nziza cane rikagira n'ikibanza bateguye c'abana bakiniramwo.

Ishure ryigisha abana batoya b'imicuko kuva ku myaka itatu kugera ku myaka itandatu ,bakaba babubakiye inzu nto zubakishijwe amatafari aturiye kandi ikaba ifise n'umurima uteyemwo inyanya.

Ishure ryigisha abana batoya bafise imyaka itatu kugera ku myaka itandatu, babubakiye ikibanza kirimwo ibikinisho bitandukanye, aho abana barirumunyenga.

Ishure ryigisha abana b'imicuko guhera ku myaka itatugushitsa ku myaka itandatu gusoma no kwandika rikaba rifise inyubakwa nziza cane irimwo utumeza duto duto n'intebe ntoya zifasha abana kwicara.

Ishure ryigisha abana batoya b'imyaka itatu gushika kuri itandatu gusoma no kwandika bakaba barabateguriye ikibuga co gukiniramwo bakahashira n'ibikoresho bifashisha.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abana b'imicuko, guhera kuw'imyaka itatu gushitsa ku myaka itandatu, bakaba barateguye ikibuga c'ubukiniro bwabo, bagashiramwo n'ibikoresho vyabigenewe.

Ishure ryigisha abana, b'inshuke kuva ku myaka itatu ,gushika ku myaka itandatu ,rikaba rifise imbuga nini cane isinzemwo ibiti ,bijejwe guhumunyenga abana, bikaba bikozwe neza cane.

Ishure ryigisha gusoma no kwandika abana b'imicuko guhera ku myaka itatu kugeza ku myaka itandatu rifise inyubakwa nziza cane kandi rifise n'ivyumba bigiramwo bisize amabara y'ubwoko butandukanye n'ibikoresho bakoresha.

Ishure ritoya rya komine Gihogazi mu ntara ya Karusi rikaba rifise inyubakwa zishaje zubakishijwe amatafari aturiye kandi mu kibuga hakaba hateyemwo ibiti vy'imiyembe naho abana bakaba bariko baraza kw'ishuri.

Ishure ritoya rya Nyakabiga ya mbere, mu gisagara ca Bujumbura, rikaba rifise inyubakwa nziza zubakishijwe amatafari aturiye. Abarimu bakaba bazindukiye mu nyigisho nkarishabwenge.

Ishure ritoya, rya komine Murambi, rikaba rifise imbuga nini, rikagira n'inyubako ishaje, kandi yubakishijwe, amatafari aturiye; rifise inzugi, zisize irangi ritukura, imbere y'aho, hakaba hari umusore, ariko aragenda.

Ishure ritoya rya musinzira mu ntara ya gitega rikaba rifise inyubakwa nziza cane zubakishijwe amatafari ahiye kandi mbere yaho hakaba hari giti kinini gisagaraye c'inganzamarumbu.

Ishuriye ritoya ryako inama ya mbere rikaba rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye kagira amadirisha manini afise ivyuma birinda ibiyo, kandi mbere mu mvuga hakaba hariko harakinira abana b'abanyeshuri.

Ishure ritoya, rya komine Mutimbuzi, rikaba rifise, inyubakwa zishaje, zifise inzugi z'ivyuma; kandi mbere y'aho, hakaba hateye igiti c'inazi, kiboneka ko, camaze kwuma.

Ishure ritoya rya Kinama ya kabiri rikaba rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye kandi ikaba ifise n'iyigeretse rimwe imbere yaho ikaba ifise n'imbuga nini.

Ishure ritoya rya komine Nyarusange mu ntara ya Gitega rikaba rifise inyubakwa zitonze ku murongo kandi zubakishijwe amatafari ahiye n'inzugi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu.

Ishure ritoya rya komine Ntahangwa mu gisagara ca bujumbura rifise inyubako nini igeretse rimwe kandi ifise ibirasi vyinshi mu mbuga yaho hakaba hateyemwo igiti kinini gisagaraye kandi gitotahaye.

Ishure ritoya rya komine Bugabira mu ntara ya Kirundo ,rikaba rifise inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, ifise imbuga nini iteyemwo ivyatsi, kandi iruhande yaho ,hateye ibiti vy'imikaratusi.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kigobe muri komine Ntahangwa mu gisigara ca bujumbura rikaba rifise inyubakwa zibiri ndende zigeretse kabiri hakaba zifise n'uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure ritoya rya komine Kayanza, mu ntara ya Kayanza, rikaba rifise inyubakwa nyinshi cane zubakishijwe amatafari ahiye, rikagira n'amabaraza manini, hakaba hahagaze n'abana b'abanyeshure.

Ishure ritoya rya mukoni komine muhinga mu ntara ya muyinga ikaba ifise inyubako igeretse rimwe kandi yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifise n'imbuga nini.

Ishure ritoya rya nyakabiga ya mbere, mu gisagara ca bujumbura komine ntahangwa ,rikaba rifise inyubakwa igeretse rimwe ,yubakishijwe amatafari ahiye, n'amabati afise ibara ry'umugina.

Ishure ryisumbuye mu mwaka w'icumi na kabiri, umwarimu ari ku rubaho rwirabura, ariko yandika icigwa c'ibiharuro. Abana nabo baricaye bateze amatwi kandi bariko baramukurikirana.

Ishure ritoya rya komine bubanza, mu ntara ya bubanza ,rikaba rifise inyubako zikomeye kandi nziza cane zubakishijwe amatafari aturiye, zikagira inzugi z'ivyuma zikaba zubatse musi y'ibiti vy'ibigazi.

Ishuri ritoya rya komine Nyarusange mu ntara ya Gitega. Rikaba rifise imbuga nini iteyemwo ibiti bibiri vy'amanazi . Kandi ikaba ifise n'inyubako nini zubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure ritoya rya magarama ya mbere muri komine gitega mu ntara ya gitega, rifise inyubakwa nziza cane kandi zigeretse rimwe zifise imisipi isize amarangi y'igitare.

Ishure ritoya rya komine Kirundo mu ntara ya Kirundo .Rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye mbere yaho hakaba hashinze ibiti bibiri bimanikwa ko amabendera y'uburundi kandi hari n'abanyeshure bariko barahakinira.

Ishure ritoya rya komine nyabikere mu ntara ya karusi, rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari aturiye rikagira n'imisipi isize ibara ry'igitare rikagira n'amadirisha manini.

Ishure ritoya, ryo ku Munini, mu gihugu kibanyi c'Urwanda, rikaba rifise, amashure menshi cane, yubakishijwe amatafari ahiye; rikaba rifise n'imbuga nini, iriko irakinirwamwo, n'abana batoya.

Ishure ritoya ryomu Kinama mu gisagara ca Bujumbura muri komine ntahangwa mu ntara ya Kirundo, rikaba rifise uruzitiro rwubakishijwe amatafari aturiye rikagira n'amarembo afise urugi rukozwe mu vyuma rusize irangi ry'ubururu.

Ishure rito rya komine Nyabikere mu ntara ya Karuzi rifise inyubako nini nziza cane zisize amabara atandukanye irangi ry'igitare niryu muhondo n'inzugi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu.

Ishure ritoya rya komine Ntega mu ntara ya Kirundo rikaba rifise inyubakwa nziza cane yubakishijwe amatafari ahiye rikagira umusipi usize irangi ry'igitare rikagira n'inzugi z'ivyuma bisize irangi ry'urwatsi rutoto

Ishure ritoya rya Ngagara y'icenda, rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye, rikagira n'inkingi z'ivyuma zisize amabara y'ubururu. Mu mbuga hakaba hateye igiti gisagaraye.

Mu mbuga y'ishure ritoya rya mukoni komine muyinga mu ntara ya butanyerera hakaba hateye igiti gisagaraye kandi kirekire ,imbere yaho hakaba har’amashure imwe isize irangi ry'igitare n'ubururu.

Ishure ritoye ryubatse ku mutumba teka komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo rikaba rifise imbuga nini cane iteyemwo ivyatsi vyumye kandi hakaba hashinzemwo n'igiti c'ibendera ry'igihugu cu Burundi.

Ishure ritoya rya komine Nyarusange, mu ntara ya Gitega, rikaba rifise umurima muniniya udateyemwo ibintu kandi hirya hakaba hari n'inyubako zaryo zifise imiryango y'ubururu.

Ishuri ritoya rya komine muyange intara ya Muyinga rikaba rifise inyubakwa nziza cane yibakishijwe amatafari ahiye ikaba ifise n'urugi rw'ivyuma n'amadirisha maniniya afise ibiyo.

Ishure ritoya rya Gitega mu Magarama mu ntara ya Gitega, rikaba rifise inyubakwa nziza cane kandi nini, zubakishijwe amatafari ahiye ,kandi zifise amadirisha y'ivyuma asiz'irangi ritukura.

Ishure ryisumbuye rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari aturiye, rifise ibirasi birimwo urubaho kandi ku rubaho handitseko ati: ni mwishure mukoresheje "ego" canke "oya" , mu rurimi rw'igifaransa.

Ishure ritoya rya nyakabiga ya mbere mu gisigara ca bujumbura rikaba rifise inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, mu mbuga hakaba hateye ibiti vy'imyembe kandi abana bakaba bari mu mbuga bariko barakina.

Ishure ritoya rya budahunga ryubatse iruhande y'imirima. Kandi rifise uruzitiro rwubakishijwe amatafari aturiye akaba hari n'ikibuga iruhande yaho c'umupira w'amaboko.

Ishure ritoya rya komine Buhiga, mu ntara ya Karusi, rikaba rifise inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye, rikagira n'imbuga nini ihagazemwo imodoka y'igitare.

Ishuri ritoya rya Ngozi komine Ngozi mu gisagara ca Ngozi. Rikaba rifise inyubakwa nziza cane isize amabara kandi ikaba ifise uruzitiro rw'ivyuma, kandi abanyeshure n'abarimu bakaba bariko baragenda bagana mu mashure yabo.

Ishure ritoya rya Budahunga, komine Bwambarangwe, mu ntara ya Kirundo, rikaba rifise inyubako nini nziza cane kandi yubakishijwe amatafari aturiye, rikaba rifise n'ikibaho cirabura kinini cane.

Ishure ritoya ryakomine Mpanda rikaba ryubakishijwe amatafari aturiye kandi rikaba rifise imirima iteyemwo ibigazi n'izindi mbuto zigiye zitandukanye.

Ishure ritoya rya komine Nyabikere mu ntara ya Karusi rifise inyubakwa zubatswe mu misozi zikaba ziri ahantu hahanamye amazi y'imvura iguye azitemberako

Ishure ritoya rya komine Mutimbuzi. Rikaba rifise inyubakwa, mw'ishure ry'umwaka wa gatanu, hakaba hari udupapuro mfashanyigisho abarimu bakoresha.

Ishure ritoya rya komine Buhinyuza mu ntara ya Butanyerera, rikaba ryubatse hagati y'imirima, rikaba rifise inyubako nziza cane, rikagira n'amarembo yugajwe urugi rukozwe mu vyuma.

Ishure ritoya ryitiriwe ishure mpuzamahanga ryo mu gisagara ca Bujumbura muri Rohero . Rikaba rifise inyubako nziza cane kandi rifise n'ivyumba birimwo abana bariko bariga.

Ishuri rya budahunga komini Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo rifise inyubako zifise zubakishijwe amatafari aturiye kandi ifise inzugi z'ivyuma zisize irange ry'ubururu.

Ishure ritoya rya Budahunga komini Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo rifise inyubako nziza cane zubakishijwe amatafari aturiye zifise inzugi z'ivyuma zisize irangi ry'urwatsi rutoto kandi imbere yaho hari akana k'agakobwa.

Ishure ritoya rya Nyarunazi komine Kirundo mu ntara ya Kirundo, rikaba rifise imbuga nini irimwo irakinirwamwo n'abanyeshure, kandi ikabifise n'inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye, hakaba hashinze n'igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu.

Ishure ritoya ryo muri Rohero mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe ishure ry'abafaransa ,rikaba rifise umwambaro w'igitare n'ubururu, kandi abana bakaba bahetse amasakoshi.

Ishure ritoya rya komine Nyangwa mu ntara ya Gitega rikaba rifise amashure manini ,afise ibirasi bifise amadirisha manini manini kandi ikagira n'intebe ntonto z'abana bo mu mwaka wa gatatu.

Ishure ritoya ryo muri Rohero mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura ryitiriwe ishure ry'abafaransa rikaba rifise inyubako nziza cane isharije amabara y'igitare umuhondo ubururu na yandi

Ishure ritoya rya budahunga komine bwambarangwe mu ntara ya kirundo, rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye zikaba zifise n'urubaho rw'irabura rwanditseko ikibazo c'igifaransa.

Ishure ritoya rya mushasha mu ntara ya gitega muri komine gitega ikaba ifise inyubakwa zubakishijwe amatafari aturiye ikaba irruhande ry'urusengero runiniya rwa gatorika.

Ishure ritoya ryo mwi Rohero mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe ishure ry'abafaransa rikaba rifise ibirasi vy'amashure vyiza cane irimwo urubaho rugezweho rwa kijambere rwanditseko ibiharuro

Ishure ritoya rya komine muyinga, mu ntara ya muyinga, rikaba rifise ikibuga kinini kandi rikagira inzu zishaje, zifise amadirisha manini akozwe, mu vyuma.

Ishure ritoya ryo muri rohero mu gisagara ca bujumbura ryitiriwe ishure ry'abafaransa, rikaba rifise inyubakwa nziza cane ziteyigomwe ifise ibirasi birimwo ikibaho cakijambere.

Ishure ritoya rya komine Rutana mu ntara ya Rutana, rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye, ikagira ikirase co mu mwaka wa gatandatu gifise urubaho rwanditseko ivyigwa.

Ishure ritoya rya ngagara mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubako nziza cane zisize amabara y'igitare n'ayubururu kandi rikaba riteye iruhande yaho ibiti vy'imikaratusi.

Ishure ritoya rya Nyamugari mu ntara ya Gitega muri komine Gitega, ikaba ifise inyubakwa nziza igeretse rimwe yubakishijwe amatafari ahiye, kandi ifise inzugi z'ivyuma n'amadirisha.

Ishure rito rya Gihogazi mu ntara ya Karusi rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari aturiye zifise amadirisha manini akozwe mumbaho kandi abana babanyeshure umwe y'ikoreye ibasi.

Imbere y'ishure ritoya rya komine Butihinda mu ntara ya Muyinga hakaba hari umugabo atwaye ipikipiki ahetse abana babiri b'abakobwa b'abanyeshure kandi iryo shure rikaba rifise n'irembo rifise urugi rw'ivyuma.

Ishure ritoya rya komine gihogazi mu ntara ya karusi rikaba rifise inyubakwa zishaje cane zifise n'akabaho gatoya kirabura kandi rikaba rifise n'intebe nkeya cane.

Ishure ritoya rya Carama mu ntara ya Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura, rikaba rifise imbuga nini cane kandi hashinzemwo ibiti bibiri bimanitseko amabendera rimwe ry'igihugu c'Uburundi irindi ry'Ubumwe.

Ishure ritoya rya bubanza komine bubanza rikaba rifise inyubakwa ndende igeretse rimwe ifise amabati yo muginagina, kandi ikagira imbuga nini iteyemwo igiti kisagaraye c'icatsi gitotahaye.

Ishure ritoya rya komine ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura rikaba rifise inyubako nziza cane zubatswe ku buryo bwa kijambere rikaba rifise amadirisha manini n'inzugi z'ivyuma

Ishure ritoya rya komine Nyarusange, mu ntara ya Gitega, rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari aturiye kandi mu mbere y'aho hakaba hateye n'ibiti vy'amavoka.

Ishure ritoya rya komine nyanzarake mu ntara ya makamba rikaba rifise inyubakwa nziza cane isize irangi ry'igitare niry'umuhondo ,kandi ikaba ifise urubaho runini harimwo n'intebe nziza ikagira n'amadirisha manini.

Ishure ritoya rya ko mine mutaho mu ntara ya gitega rikaba rifise ibirasi vyiza cane bisize ibara ry'umuhondo n'ikibaho canditse ko ivyirwa umunyeshuri umwe ari imbere ya mwarimu abandi bicaye mu ntebebri eko barakurikira.

Ishure ritoya ry'abahungu ryo ku mushasha komine gitega mu ntara ya gitega ,rikaba ryubatswe iruhande ya kiriziya katolika kandi hakaba hateye n'ibiti vy'imikaratusi biri hafi y'ibarabara.

Ishure ritoyi rya komine Nyabikere mu ntara ya Karuzi, rikaba rifise inyubakwa zubatse mu misozi zubakishijwe amatafari ahiye, kandi hakaba hateye n'ibiti vy'imikaratusi.

Ishure ritoya rya kabanga komine busoni mu ntara ya kirundo rikaba rifise amashure rifise n'ibirasi vyo mu mwaka wa gatanu mwarimu ari ku kibaho ariko yigisha abana gucagagura irivuga.

Ishure ritoya rya Yoba mu ntara ya Gitega mu gisagara ca Gitega, rikaba rifise inyubakwa z'amashure zubakishijwe amatafari aturiye, ifise inzugi z'ivyuma n'amadirisha.

Ryo shure nyene ryako mine coibitoke rikaba rifise inyubako nziza zibukishijwe amatafari aturiye zikagira inkingi z'ivyuma zisize irange ry'ubururu, kandi mu kibuga hakaba hari n'abana bariko bariahagendagenda.

Ishure ritoya, rya Shore, komine Gitobe, mu ntara ya Kirundo; rikaba rifise inyubakwa, zifise inzu zishaje, kandi zikaba, zifise n'urubaho, n'intebe, ata banyeshure, bazicayemwo.

Ishure ritoya rya Jabe komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, rikaba rifise inyubakwa nini ndende kandi nziza cane, zubakishijwe amatafari aturiye ,zifise amadirisha manini y'ivyuma.

Ishure ritoya ryo mu gihugu kibanyi ca Tanzaniya rikaba rifise inyubako nini cane ifise imiryango myishi y'ibirasi vy'amashure ikaba yanditseko Matunda.

Ishure ritoya rya komine ngozi mu ntara ya ngozi rikaba rifise inyubako nziza nini, kandi ndende igeretse rimwe isize amabara agiye atandukanye.

Ishure ritoya ryo kumusinzira mu ntara ya gitega rikaba rifise uburaro bw'abanyeshure burimwo ibitanda biriko imifariso mitoya, kandi rishasheko amashuka y'igitare.

Ishure ritoya rya mutaho ,mu ntara ya gitega, rikaba rifise inyubakwa zisize irangi ry'igitare, rikagira n'imbuga nini, irimwo ikibuga c'umupira w'amaguru.

Ishure ritoya rya komine Nyabikere, mu ntara ya Karusi, rikaba rifise imbuga nini irimwo abana b'abanyeshure bariko barahakinira. Kandi hakaba hari n'umugore yambaye impunzu zitukura.

Iryo shure ritoya nyene rya nyarunazi muri komine Kirundo mu ntara ya Kirundo rikaba rifise ibirasi binini vyubakishijwe amatafari aturiye kandi rikajana idirisha rinini cane.

Ishure ritoya ryo muri rohero rikaba rifise uruzitiro rwubakishijwe amabuye rikaba rifise n'amarembo manini cane yugazwa inzugi z'ivyuma abagabo n'abagore bakaba bariko barinjira bagiye kwandikisha abana babo.

Ishure ritoya rya Ntahangwa komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura rikaba rifise inyubako zubakishijwe amatafari ahiye zikagira n'ibikoni bitekera abana b'abanyeshure bafungura sasita

Ishure ritoya ryitiriwe umukuru w'igihugu ndadaye mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubako igeretse gatatu rikaba ifise n'ingazi ziva hasi zija mu gice ca kabiri n'ica gatatu mu nzu zo hejuru.

Ishure ritoya rya komine giteranyi mu ntara ya muyinga rikaba rifise inyubakwa nini zubakishijwe amatafari ahiye kandi zikagira ibirasi binini biri kubibaho birebire akaba harimwo n'intebe z'abanyeshuri.

Ishure ritoya rya Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura rikaba rifise inyubako nziza zubakishijwe amatafari aturiye kagira n'amadirisha manini atonze umurongo n'inzugi z'ivyuma.

Ishure ritoya, rya Ngagara ya mbere, muri komine Ntahangwa, mu ntara ya Bujumbura; rikaba rifise, ibirasi binini, vyubakishijwe amatafari aturiye, rifise n'urubaho rurerure, n'intebe, abanyeshuri bicarako.

Ishure ritoya rya gasekebuye mu gisagara ca Bujumbura, rikaba rifise inyubako zibiri ndende cane, zubakishijwe amatafari aturiye zifise imiryango nyinshi n'amadirisha.

Ishure ryigisha, abana batoya, gusoma n'ukwandika, bari mu myaka itatu, kugera muri itandatu; rikaba rifise, ibirasi binini, vyubakishijwe amatafari ahiye; kandi hakaba harimwo, n'ibisharizo, bituma abana biga neza.

Ishure ritoya ryo mu gisagara ca Ngozi mu ntara ya Ngozi, rikaba rifise imbuga nini cane abana bariko barakiniramwo. Kandi rifise inyubakwa nziza cane, zubakishijwe amatafari aturiye.

Ishure ritoya rya komine mwumba mu ntara ya kayanza ,rikaba rifise inyubakwa zubatswe ku buryo bwa kijambere ,rikaba hamanitse ibitambara abanyeshure bifashisha mukwiga.

Ishure rya komine cibitoke mu ntara ya cibitoke rikaba rifise imbuga nini iteyemwo igiti c'umukaratusi, munsi yacu hari abana batoya bo mu mwaka wa mbere no m'uwakabiri bariko baragikiniramwo.

Ishure ritoya rya komine Nyamurenza rifise inyubako ndende zifise amadirisha menshi n'imiryango, zikaba zubakishijwe amatafari aturiye ,kandi mbere yaho hakagaze abana b'abanyeshuri.

Ishure ritoya rya komine mutaho mu ntara ya gitega rikaba rifise imbuga nini iteyemwo uduti tukiri dutoya kandi mbere yaho hakaba hari nyubakwa zaryo zubakishijwe amatafari aturiye.

Ishure ritoya rya komine Rumonge mu ntara ya Makamba, rikaba rifise inyubako nziza kandi nyinshi zubatswe munsi y'ibiti vy'imyembe kandi kagira n'imbuga nini.

Ishure ritoya rya budahunga komine bwambarangwe mu ntara ya kirundo, abarimu n'umurongozi w'ishure bakaba bazindukiye mu gikorwa c'ugutanga imfashanyo z'amakaramu kuri banta honikora, amakaramu bakaba ari ubwoko butandukanyi.

Ishure ryisumbuye, rya Kinindo, mu gisagara ca Bujumbura, ryitiriwe mutima mweranda, rikaba rifise, inyubakwa nziza, ziteye igomwe; zifise ivyumba binini, birimwo amameza, n'intebe, vya kijambere.

Ishure ryisumbuye rya mutumba mu ntara ya kirundo komine kirundo rikaba rifise amashure ashaje kandi abanyeshure batonze imirongo imbere y'ibendera ry'igihugu.

Ishure ryisumbuye rya komine Nyarusange rikaba rifise imbuga nini igice kimwe kimezemwo ivyatsi vya pasikarama kandi ikaba ifise n'ikibuga c'umupira w'amaguru ikagira n'uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye

Ishure rya kaminuza y'abikorere utwabo riri mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe ivyizigiro vya afurika rikaba rifise inyubakwa zigeretse gatatu kandi abanyeshure bakaba bahagaze imbere y'imiryango

Ishure ry'isumbuye rya komine Kirundo mu ntara ya Kirundo rikaba rifise inyubakwa nziza cane iteye igomwe ikaba ifise ibirasi binini bifise amadirisha manini n'intebe z'abanyeshuri.

Ishure ritoyaryo muri rohero rikaba rifise imbuga nini kagira ishure rigeretse rimwe yubakishijwe amatafari ahiye n'izindi nyubakwa zisanzwe na zo zubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure ry'isumbuye rya komine nyabikere rikaba rifise ikibuga kinini cane ikagira n'inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye zifise n'inkingi zisize amabara y'igitare nayirabura.

Ishure ry'isumbuye rya Buterere ya mbere mu mwaka w'indwi rikaba rifise ikirasi kinini cicayemwo abanyeshure, umwarimu wabo akaba ari mbere yabo ariko arabigisha.

shure ryisumbuye rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye imbere yaryo hari uduti tugufi kandi kagira imbuga nini irimwo abanyeshure kandi kagira n'urugo rwubakishijwe amatafari ahiye

Ishure ryisumbuye rya komine Ntahangwa rikaba rifise uruzitiro rwubakishijwe amatafari n'amabuye rifise urugi rwuguruye mu marembo hakaba hateye igiti rikaba rifise n'amashure manini yubakishijwe amatafari ahiye

Ishure ryisumbuye rya ko mine gishubi mu ntara ya gitega rikaba rifise inyubakwa zigiye zitandukanye zubakishijwe amatafari aturiye, kandi ikagira n'imbuga nini.

Ishure ryisumbuye rya komine Ndava, mu ntara ya Bururi, rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari aturiye. Imbere mu kibuga hakaba hatonze abana bambaye umwambaro w'ishure bari kw'idarapo.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umwungere mwiza rikaba rifise ingazi ziduga zigana ku nyubakwa nziza cane igeretse rimwe yubakishijwe amatafari aturiye ikagira n'umurima uteyemwo ibiti.

Ishure ryisumbuye ryakiriri mu gisagara ca Bujumbura rikaba rifise inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye igeretse rimwe kandi ifise imisipi y'igitare mbere yaho hakaba hateye igiti gitotahaye

Ishure ryisumbuye rya Carama, mu gisagara ca Bujumbura, rikaba rifise inyubakwa nini, zifise ibirasi binini, mu mwaka w'indwi hakaba harimwo abanyeshure benshi, kandi bambaye umwambaro w'ishure.

Ishure ryisumbuye, rya komine Gitobe, mu ntara ya Kirundo, rikaba rifise inyubakwa, zifise ibirasi, vyubakishijwe amatafari, aturiye; abanyeshure bakaba, bazindukiye gusenga.

Ishure ryisumbuye rya komine Gitobe mu ntara ya kirundo. Rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari aturiye zikagira n'inkingi z'ivyuma, mu marembo hakaba hari umwana w'umukobwa ariko araza kw' ishure.

Ishure ryisumbuye rya komine Muyinga, mu ntara ya Muyinga, rikaba rifise imbuga nini kandi ateyemwo ibiti bibiri vy'imikaratusi. Rikagira inyubakwa nini cane yubakishijwe amatafari aturiye.

Ishure ryisumbuye rya komine Mwaro mu ntara ya Mwaro rikaba rifise inyubakwa nziza kandi ziteye igomwe ikaba ifise ikibuga giteyemwo ivyatsi kiriko kirakinirwamwo n'abana b'ishuri

Ishure ryisumbuye ryo kumurwa mukuru w'intara ya Makamba komine Makamba ikaba ifise inyubakwa y'ishure nziza cane kandi iteye igomwe igeretse rimwe ikaba ifise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma.

amashure yo ku Mukoni komine Muyinga mu ntara ya Muyinga, akaba afise inyubakwa nziza cane ziteye igomwe, zubakishijwe amatafari aturiye zifise amadirisha n'inzugi z'ivyuma.

Ishure ryisumbuye ryo ku mutumba Murore, muri komine Busoni, mu ntara ya Kirundo. Rikaba rifise inyubakwa nini kandi ndende yubakishijwe amatafari aturiye.

Ishure ryisumbuye rya mukoni komine muyinga mu ntara ya muyinga rikaba rifise inyubakwa yagutse ifise ibirasi binini birimwo urubaho rwanditseko ibiharuro n'intebe.

Ishure ryisumbuye rya komine nyanza rake mu ntara y'amakamba rikaba rifise inyubako ndende ifise amadirisha n'imiryango bitonze ku murongo kandi mbere yaho hakaba ateye ubwatsi.

Ishure ry'isumbuye rya ngagara ya gatatu muri komine ntahangwa mu gisagara ca bujumbura, ifise imbuga nini ishinzemwo igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu c'uburundi rikaba rifise n'inyubako zubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura ryitiriwe Mutima Mweranda rikaba rifise imbuga nini irimwo abana b'abanyeshure bariko barakinira munsi y'igiti c'imyembe

Ishure ryisumbuye rya komine nyamurenza rikaba rifise ikibanza kininiya kirimwo indimiro kandi bakaba bateyemwo ibitegwa vy'ubwoko butandukanye amazu akaba yubatse munsi y'ibiti vy'imikaratusi.

Ishure rya Mukoni komine Muyinga intara ya Muyinga rikaba rifise inyubako nini kandi nziza cane zifise imiryango minini n'amadirisha kandi abanyeshure bakaba bari mw'ishure bahagaze barindiriye mwarimu

Iryo shure nyene ryisumbuye ryayitiriwe mutima mw'iranda riri mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubako azubakishijwe amatafari ahiye zikagira n'imiduga mininiya imwe yunguruza abanyeshure.

Ishure ry'isumbuye ryo muri rohero, mu gisagara ca bujumbura ,intara ya bujumbura, ryitiriwe ishure mpuzamakungu, rikaba rifise inyubako igeretse kabiri, kandi isize irangi ry'igitare.

Ishuri ryisumbuye rya komine Ngozi intara ya Ngozi rikaba rifise inyubako nziza cane zisize amabara atandukanye .Harimo mu ruhondo n'ubururu ikaba hateye n'igiti gitotahaye.

Ishure ry'isumbuye rya komine Butezi muri Bujumbura . Rikaba rifise nyubakwa nziza cane zubakishijwe amatafari ahiye zikaba zifise ibirasi binini biri mu intebe kandi nziza.

Ishure ryisumbuye rya Mpinga Kayove rikaba rifise imbuga nini cane, rikaba rifise n'amazu asize irangi ry'igitare, kandi bikaba biboneka ko hari n'izindi nzu zirihirya yaryo.

Ishure ryisumbuye rya kominekibimba mu ntara ya gitega rikaba rifise inyubakoa zubakishijwe amatafari ahiye ikagira n'amabombo y'amazi rikaba rifise n'umurima munini uteyemwo ibiti.

Ishure ryisumbuye rya komine kirundo mu ntara ya Kirundo rikaba rifise inyubakwa nziza cane zubakishijwe amatafari ahiye hakaba zisakajwe n'amabati y'umugina bikaba barateye n'ubwatsi abana bakiniramwo.

Ishure ryisumbuye ryo mu kinindo mu gisagara ca bujumbura, ryitiriwe umutima mweranda ,rifise inzitiro zubakishijwe amatafari aturiye, kandi hakaba hari n'ibiti Vy'imiyembe biteye imbere.

Ishure ryisumbuye rya komine rumonge mu ntara ya makamba rikaba rifise inyubakwa zubatswe musi y'imisozi zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe n'amabati y'umuginagina.

Iryo shure nyene, ryisumbuye, rya komine Busiga, mu ntara ya Karusi; rikaba rifise, inyubakwa nini, zifise ibirasi binini, vyakira abanyeshure, barenga mirongo itandatu, bambaye umwambaro, w'ishure.

Ishure ryisumbuye rya komine rumonge mu ntara ya Makamba rikaba rifise inyubako zubakishijwe amatafari aturiye n'amadirisha manini y'ivyuma zikaba zifise urugi rwo kw'irembo rwubakishijwe ivyuma.

Ishure ryisumbuye ryo ku musaga mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise yurugo rwubakishijwe amatafari ahiye kandi hakaba hahagaze mu mbuga yaryo y'imodoka zibiri zunguruza abantu.

Ishuri ryisumbuye rya Ntahangwa komine Ntahangwa mu gisigara ca Bujumbura rikaba rifise inyubako nziza cane igeretse kabiri ifise amadirisha meshi cane kandi manini ikaba yubakishijwe amatafari ahiye

Ishure ryisumbuye rya komine mu kike mu ntara ya bujumbura, rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye ,rikaba rifise ibirasi binini, bifise urubaho rwirabura n'intebe.

Ishure ryisumbuye ndera abigisha rya Mukenke mu ntara ya Kirundo, komine Bwambarangwe, ikaba ifise inyubakwa z'abanyeshure n'uburaro bw'abigisha, kandi hakaba hateye n'igiti c'ipapayi.

Ishure ryisumbuye ryo muri komine butaganzwa rikaba rifise imbuga nini iteyemwo ivyatsi kandi ruhande yaho hateye ibiti vy'imikaratusi birebire imbere hakaba hari nzu y'ishure igeretse kane.

ishure ryisumbuye rya komine nyamurenza rifise imbuga nini yubatseko inyubakwa z'ishure zisize amarangi y'igitare n'inzugi z'ivyuma n'amadirisha kandi biteye igomwe.

Kaminuza yigenga, mu gisagara ca Bujumbura, yiswe ivyizigiro vya Afurika, ikaba ishinzeho amabendera y'ibihugu bitandukanye, harimwo n'igihugu c'Uburundi.

Ishure ritoya rifise n'igisata c'abana bacutse b'imyaka itatu gushika ku myaka itandatu, rikaba ryubakishijwe amatafari aturiye kandi hakaba hashinze n'icapa canditseko izina ry'iryo shure.

Ishure ryisumbuye ndera bigisha rya komine bwambarangwe ,muri mukenke mu ntara ya kirundo ,rikaba rifise inyubako ziza cane, zubakishijwe amatafara ahiye, kandi hakaba hatonze ku mirongo abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure.

Ishure rya komine Nyamurenza, rikaba ryubatse mu misozi musi y'ibiti, kandi rikaba rifise n'umurima munini uteyemwo ibiti bigiye bitandukanye: amavoka, imicungwe n'ibindi biti vy'imikaratusi.

ishure ryisumbuye bitiriye ishure ry'umusingi rya Budahunga muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Bwambarange, rikaba rifise ibirasi binini vyicaramwo abanyeshure barenga mirongo itandatu.

Ishure ryisumbuye rya komine Muyange rifise inyubakwa nziza kandi yubakishijwe amatafari ahiye. Ku ruhome hakaba hari igicapo c'ibendera ry'igihugu, n'ikindi gicapo c'umuhondo.

Ishure ryisumbuye rya komine Muyinga mu ntara ya Muyinga, rikaba rifise inyubakwa zubatse iruhande y'ibarabara kandi ziri musi y'ibiti, imikaratusi n'ibindi biti bitandukanye.

Ishure ryisumbuye rya Kamenge, mu gisagara ca Bujumbura, komine Ntahangwa, rikaba rifise inyubako nziza cane zifise inkingi kandi zisize amabara y'igitare n'ubururu.

Ishure ryisumbuye, ryo ku Mukoni, komine Muyinga, mu ntara ya Muyinga; rikaba rifise inyubako nini, nziza cane, yubakishijwe matafari ahiye, ikaba ifise, n'amadirisha manini.

Ishure ry'ikiriri mu gisagara ca bujumbura rifise inyubakwa nziza cane zigeretse rimwe kandi zubakishijwe amatafari ahiye rikagira n'urugo gwubakishijwe ivyuma.

Ishure ryisumbuye rya magarayma ya mbere mu ntara ya Gitega muri komine gitega . Rikaba rifise inyubako nziza cane hari mwimwe igeretse rimwe zubakishijwe amatafari aturiye . Mbere yaho hakaba hateye ibyatsi n'ibiti bigufi.

Ishure ryisumbuye rya komine ntega mu ntara ya kirundo, rikagira inyubako nziza cane zubakishijwe amatafari ahiye kandi rifise n'inkingi z'ubururu abana bo mu mwaka w'indwi bakaba bariko barakina.

Ishure ry' isumbuye rya komine ndava mu ntara ya bururi ifise inyubakwa ndende yubakishijwe amatafari ahiye n'inzugi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu.

Ishure ryisumbuye, ryo ku Ntahangwa, ryitiriwe pahuro mweranda; rikaba rifise inyubakwa, igeretse kabiri, kandi yubakishijwe, amatafari ahiye; ikaba ifise n'amadirisha, menshi, yubakishijwe ivyuma.

Ishure ryisumbuye rya Kinindo ryitiriwe Mutima Mweranda mu gisagara ca Bujumbura, rifise inyubakwa nziza cane zifise amatara yaka neza, kandi ikagira n'impome zisize irangi ry'igitare n,urubaho rwiza cane n'intebe za kijambere.

Mw'ishure ry'Ibuta, mu ntara ya Gitega, aho abana biciwe mu mirongo icenda na gatatu, bahashize icibukiro c'imva gishinzeho ibiti bibiri, kimwe kimanitseko idarapo ry'igihugu.

Iryo shure nyene ryisumbuye, ryitiriwe mutima mweranda, rifise inyubako nziza cane ziteye igomwe; zikaba zifise ivyumba binini vy'uburaro; birimwo ibitanda bishasheko imifariso, ishasheho amashuka y'ubururu.

Ishure ryisumbuye rya muramvya komine muramvya intara ya muramvya, rikaba rifise inyubakwa nziza cane harimwo ivyuma bitanga umuyaga kandi rikagira intebe n'imeza abana bicarako.

Ishure ryisumbuye rya komine nyanzarake mu ntara y'amakamba rikaba rifise inyubako z'amashure zubakishijwe amatafari ahiye mfise umusipi w'gitare nuw'ubururu.

Ishure ryisumbuye, rya komine Nyarusange, mu ntara ya Gitega, rifise inyubakwa nini, zifise ibirasi vyagutse cane; kandi birimwo intebe, bikagira n'amadirisha yagutse, manini.

Ishure ryisumbuye ,rya komine mutimbuzi, mu ntara ya bujumbura ,ikaba ifise inyubakwa nini ,ifise ibirasi vy'amashure vyagutse kandi birimwo intebe nyinshi.

Ishure ryisumbuye, rya komine Nyarusange, mu ntara ya Gitega; rikaba rifise, ibirasi binini cane, ryicayemwo abanyeshure, barenga ijana; bakaba bambaye, umwambaro w'ishure, w'igitare, ufise igitoryi gitukura.

Ishure ryisumbuye rya komine busoni mu Rusarasi mu ntara ya kirundo rikaba rifise inyubakwa ndende yubakishijwe amatafari ahiye rikagira n'igikoni c'ubutekero bw'abana.

Ishure ryisumbuye, rya Gasekebuye, mu gisagara ca Bujumbura; rikaba rifise, inyubakwa nziza cane, zifise inkingi, zisize irangi ry'ubururu; kandi mu mbuga yaryo, hakaba hateye igiti, kinini gisagaraye.

Ishure ryisumbuye rya Nyakabiga ya kabiri mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura, rikaba rifise inyubakwa nziza kandi zifise ivyumba vy'ukwigiramwo bisharije amabara.

Ishure, rya kiriri mu gisagara ca Bujumbura ,kabifise inyubako nini cane, kandi ndende ,igeretse rimwe, imbere yaho hashinze igiti ,kimanitseko, ibendera ry'igihugu c'uburundi

Ishure ryisumbuye rya komine Kabarore mu ntara ya Kayanza ,rikaba rifise inyubakwa nziza cane, mu mbuga nini hashinzemwo ibiti bibiri biriko amabendera y'igihugu n'iryubumwe.

Ishure ryisumbuye rya komine Ndava mu ntara ya Bururi rikaba rifise inyubako nziza nini zifise ibirasi vyagutse binini kagira urubaho n'intebe ziriko ibitabo.

Ishure ryisumbuye rya Nyakabiga ya kabiri, mu gisagara ca Bujumbura, muri komine Ntahangwa, rikaba rifise ikibuga c'umupira w'amaguru giteyemwo ivyatsi. Kandi rikaba rifise n'imbuga nini kandi rifise n'amazu yubakishijwe amatafari aturiye.

Ishure ritoya rya komine Nyabikere, rifise inyubako isize amabara y'ubururu. Kandi imbere mu kibuga hatonze abana ku mirongo biboneka ko bagiye gukina inkino.

Ishure ry'isumbuye rya komine kayanza, mu ntara ya kayanza ,rikaba rifise inyubako n'inini ndende, igeretse kabiri, kandi ikaba yubakishijwe amatafari aturiye, ikagira n'imisipi isizirangi ry'igitare.

Ishure rya komine kayanza, mu ntara ya kayanza, rikaba rifise inyubako nziza zigeretse rimwe, zisize irangi ry'igitare ,bakaba bariko bubaka ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure ryisumbuye rya Kinindo mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura ryitiriwe mutima mweranda, rikaba rifise imbuga iteyemwo ibiti vy'imyembe kandi hakaba hariho n'akabuga gatoya abana bakiniramwo umupira.

Ishure ryisumbuye rya komine ruyigi ,mu ntara ya ruyigi, ifise inyubakwa nini kandi nziza cane z'akarorero, ifise amadirisha manini akozwe mu vyuma ,kandi ikagira n'umurima buteyemwo ibiti vy'imicungwa.

Iryo shure nyene rya komine Ntega mu ntara ya Kirundo rikaba rifise ibirasi binini abanyeshure bigiramwo, vyubakishijwe amatafari aturiye . Kandi abanyeshure bari mw'ishure, mwarimu ariko arabigisha ari mbere y'abo.

Ishure ryisumbuye rya komine mwaro mu ntara ya mwaro rikaba rifise uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye ruhande yaho hakaba hashinze icapa canditse ko izina ry'iryo shure.

Mu mbuga y'ishure ryisumbuye rya Mukoni muri komine Muyinga mu ntara ya Muyinga hakaba hahagaze imodoka nini zibiri zitwara abanyeshure iyo bagiye kw'ishure canke batashe.

Ishure ryisumbuye nderabigishwa rya Mukenke, komine Bwambarangwe, mu ntara ya Kirundo. Rikaba rifise inyubako abarimu bararamwo ,kandi hakaba hateye ibiti bitoya, kandi hakaba hari n'ibiti vy'ibipapayi.

Ishure ryisumbuye rya komine busiga mu ntara ya ngozi ifise inyubakwa nziza nini zubakishijwe amatafari aturiya rifise imisipi isizirangi ry'igitare n'amadirisha asizi irangi ry'ubururu.

Ishure ryisumbuye rya Ngozi, mu ntara ya Ngozi, rifise inyubakwa igeretse kabiri kandi nziza, isize amabara y'umugina n'umuhondo. Ikaba ibereye ijisho kuraba.

Ishure ryisumbuye rya komine gwegura mu ntara ya bujumbura, rikaba rifise inyubakwa nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye rikagira n'imisipi y'igitare.

Ishure ryisumbuye rya Kinindo ryitiriwe mutima mweranda ryo mu gisagara ca Bujumbura rikaba rifise uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye kandi hakaba hari igiti giteye iruhande yaho.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe ishure mpuzamahanga ryo muri Rohero rikaba ririmwo abanyeshure bambaye umwambaro utukura kandi bigishwa n'umwarimu w'umuzungu.

Ishure ryisumbuye ry'uburimyi n'ubworozi muri komine Kirundo umutumba Kigozi mu ntara ya Kirundo rikaba rifise icumba c'ubushakashatsi harimwo ibikoresho vyabugenewe kugirango bige ku mbuto za kijambere.

Ishure ry'isumbuye rya komine marangara mu ntara ya ngozi rikaba rifise inyubako nyinshi kandi zubakishijwe amatafari aturiye, imbere yaho hakaba hari ikigega c'amazi hakaba hari n'umwana w'umukobwa ariko yinjira.

Ishure ritoya ryo ku muhuzu mu komine gishubi mu ntara ya gitega rikaba rifise inyubakwa zifise ivyumba vy'amashure yo kwigiramwo kandi hakaba harimwo intebe n'ikibaho.

Ishure ryako mine ngozi mu gisagara ca ngozi mu ntara ya ngozi rikaba rifise inyubakwa nziza za kija mbere igeretse rimwe, kandi isiza amabara atandukanye kaba harimwo n'amabara agize ibendera ry'igihugu.

Ishure ry'isumbuye ryo mu ngagara y'indwi mu gisagara ca bujumbura komine ntahangwa rifise inyubako zubakishijwe amatafari aturiye ikagira n'imisipi y'igitare, ifise urubaho rwirabura.

Ishure ryisumbuye ryo mu kinindo, mu gisagara ca bujumbura ryitiriwe umutima mweranda, rikaba rifise inyubakwa nini zifise ivyumba bininiya vy'okwigiramwo, bikaba birimwo intebe nziza zigezweho.

Ishure ryisumbuye rya komine Busiga mu ntara ya karusi, rikaba ryubakishijwe amabuye n'amatafari aturiye, rikaba rifise urugi rukozwe mu vyuma rwanditseko ngo:" Murakaza neza mw'ishure ryisumbuye rya Busiga."

Ishure ryisumbuye rya komine ndava mu ntara ya bururi, rifise inyubakwa nyinshi nini nziza cane zisize amabara y'igitare n'ubururu, kandi hakaba hateye mu mbuga igiti kirekire.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura, ryitiriwe "Mutima Mweranda, rikaba rifise uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye, rufise amadirisha manini y'ivyuma.

Ishure ryisumbuye, ryo mu gisagara ca Bujumbura, ryitiriwe ikiyaga Tanganyika; rikaba ryubakishijwe, amatafari ahiye, rikaba rigeretse rimwe; munsi y'aho hakaba hari, abakobwa n'abagabo, bariko baragenda.

Ishuri ryisumbuye ryo mu Magarama mu gisagara ca gitega mu ntara ya gitega rikaba rifise inyubako nziza cane yubakishijwe amatafari ahiye igice co hejuru gisize irangi ry'igitare.

Ishure ryisumbuye rya komine Buhiga, mu ntara ya Karusi, rikaba rifise imbuga nini iteyemwo ivyatsi. Kandi bakaba bariko barapima aho bazubaka ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure ryisumbuye rya komine Nyambuye, rifise amashure yubatse neza mu buryo bwa kijambere, afise amadirisha yagutse manini n'inzugi zikozwe mu vyuma kandi ifise n'imbuga nini.

Ishure ryisumbuye rya komine Gasugwe mu ntara ya Muyinga, rikaba rifise inyubakwa nyinshi kandi zubakishijwe amatafari aturiye, kandi ifise n'ikibuga kinini gihagazemwo imiduga ibiri minini, itwara abantu.

Ishure ryIsumbuye rya komine gishubi mu ntara ya gitega rikaba rikikijwe n'imisozi iteye ko ibiti bitotahaye n'ibyatsi kandi kab ifise ikibuga kininiya bakiniraho umupira w'amaboko.

Ishure ryigisha ivy'ubuvuzi mu ntara ya Gitega ikaba rifise inyubakwa nziza cane zifise icumba c'ubushakashatsi hakaba harimwo amacupa y'imiti bakoresha mu gukora ubwo bushakashatsi bwabo.

Ishure ryisumbuye rya rusarasi, komine busoni mu ntara ya kirundo ,rikaba rifise ikibanza kinini giteyemwo ivyatsi ,kandi kikaba kirimwo n'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca bujumbura ryitiriwe umutagatifu pahuro rikaba rifise inyubako zigeretse kabiri kandi mbere yaho hakaba hahagaze imodoka nini zitwara abanyeshure.

Ishure ryisumbuye rya komine igiteranyi, mu ntara ya muyinga ,rikaba rifise inyubako nziza za kijambere, kandi rikaba rifise ibirasi binini vyakira abanyeshure ,kimwe kimwe kirenza ijana.

Ishure ry'isumbuye rya komine Buhiga mu ntara ya Karusi rikaba rifise inyubako zishaje zubakishijwe amabuye kandi hakaba hateye n'ibiti vy'ibigazi ikaba ifise n'imbuga iteyemwo ivyatsi bitotahaye.

Ishure nderabigisha rya mukenke mu ntaraya kirundo komine bwa mbarangwe bazindukiye mu birori birangiza umwaka batumiye abatimbo kurya ngo babavugiriza ingoma.

Ishure ryisumbuye rya komine Butezi, rifise inyubakwa zishaje, zifise amatara ashika muri atandatu. Kandi rifise intebe zishaje, biboneka ko zimaze igihe zikoreshwa.

Ishure ryisumbuye rya ndava rifise imbuga nini ishinzemwo igiti kimanitse ko ibendera ry'igihugu ry'uburundi hakurya hakaba hari amazu y'ishure n'igiti kinini gisagaraye.

Ishure ry'isumbuye ryo mu gisagara ca Bujumbura muri Rohero ryitiriwe ishure ry'abafaransa rikaba rifise inyubakwa nziza cane ziteye igomwe mu marembo yaho rikaba rifise inkingi zisize amabara atukura n'ayigitare.

Ishure ryisumbuye, rya komine Nyangwa, mu ntara ya Gitega, rifise imbuga nini, ishinzemwo igiti, kimanitseko ibendera, ry'igihugu; kandi ifise n'inyubakwa, zisize irangi ry'igitare.

Ishure ryisumbuye rya Budahunga, komine ya Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo, rikaba rifise inyubakwa zifise ibirasi vyubakishijwe amatafari ahiye, n'amadirisha manini. Hakaba harimwo n'intebe.

Mu kirasi c'ishure ry'umwaka w'icenda muri komine Bubanza mu ntara ya Bubanza. Umwana w'umunyeshure mwarimu yamurungitse ku rubaho gukora ikibazo, kimunaniye aca yifata kw'itama.

Ishure ryisumbuye, rya Mukoni, komine Muyinga, mu ntara ya Muyinga; rifise inyubakwa, zifise ibirasi binini, birimwo intebe, z'abanyeshure; kandi zifise n'urubaho rwirabura, rurerure; rikaba ryubakishijwe, amatafari aturiye.

Ishure ry'isumbuye rya komine Nyamurenza rifise imbuga nini cane kandi mbere yaho hakaba hariho inyubako zayo zubakishijwe amatafari ahiye zifise inzugi z'ubururu.

Ishure ryisumbuye rya Kinanira ya kabiri, rifise inyubakwa nziza cane risharije amabara y'igitare nayirabura, kandi abanyeshure bari mw'ishure bariko bigira kukorana buhinga.

Ishure ry'isumbuye rya rohero ,mu gisagara ca bujumbura, bitiriye ishure mpuzamakungu ,Ikaba rifise inyubakwa nziza cane zigeretse rimwe kandi, mbere yaho hateye igiti hakaba hari n'igiti kimanitseho ibendera ry'igihugu.

Ishure ryisumbuye ryo muri bohero mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura ikaba rifise uruzitiro rurerure ruzitijwe ivyuma kandi ikaba rifise n'imiryango isize ibara ry'igitare.

Ishure ryisumbuye rya mutima mweranda mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura, ifise amashure meza ateye igomwe kandi mbere yaho hahagaze imodoka yunguruza abanyeshure ibavana kw'ishure kandi bazana kw'ishure.

Ishure ritoya rya komine nyangwa ,rikaba rifise imbuga nini, irimwo abana b'abanyeshure bambaye umwambaro w'ubururu, kandi imbere yabo hakaba hari inyubakwa z'amashure, zubakishijwe amatafari ahiye kandi ayo mashure ari munsi y'ibiti.

Ishure ryisumbuye rya kinindo mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura citiriwe mutima mweranda, rikaba rifise inyubakwa nziza cane rifise ibirasi bisize amabara y'igitare kagira n'urwaho rwanditseko ivyigwa.

Ishure ryisumbuye rya komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura, rifise inyubakwa zifise ibirasi birimwo intebe z'abanyeshure, kandi zikagira n'akabati kanini n'idirisha ryuguruye.

Ishure ryisumbuye rya kuminerumongye mu ntara yamakamba rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye, kandi zigeretse kabiri imbere yaho hakaba hari giti gimanitseko ibendera ry'igihugu.

Ishure ryisumbuye rya komine mabanda mu ntara ya rutana rikaba rifise inyubako nini harimwo inyubako igeretse rimwe kandi yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifise n'imbuga nini.

Ishure ry'isumbuye ryo muri Rohero komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, rikaba rifise inyubakwa nini igeretse rimwe yubakishijwe amatafari aturiye kandi hakaba hamanitse n'amabendera atandukanye harimwo ibendera ry'igihugu.

Ishure ryisumbuye nder'abigisha rya mukenke, komine bwambarangwe muntara ya kirundo, rikaba rifise Inyubakwa nyinshi, zigiye zubatswe n'amatafari ahiye, rikaba rifise inzugi n'ivyuma zisize amarangi y'ubururu, kandi abanyeshure bariko bagenda mu mashure yabo.

Ishure ryisumbuye rya komine nyamurenza mu ino i bujumbura rikaba rifise inyubako nini cane ifise urubaho rwanditse ko ibyigwa kandi ikaba isize irangi ry'igitare.

Ishure ryisumbuye rya komine Mutaho, mu ntara ya Gitega, rikaba rifise inyubakwa yubatse igeretse rimwe kandi yubakishijwe amatafari ahiye. Rikaba rifise n'umurima munini uteyemwo ibiti vy'ubwoko butandukanye.

Ishure ryisumbuye rya komine Rutana mu ntara ya Rutana, rikaba rifise inyubakwa nziza cane zitey'igomwe, zubakishijwe amatafari aturiye zikagira n'imisipi y'igitare.

Ishure ryisumbuye rya komine Nyarusange mu ntara ya Gitega. Mu kirasi c'ishure, ku rubaho rwirabura, mwarimu yanditseho ikibazo kivuga kiti:" Ishura neza."

Ishure ryisumbuye ryo mu buyenzi mu gisagara ca bujumbura ryigisha guteka rikaba rifise inyubako zifise ibikoni binini kandi hakaba harimwo umutetsi yambaye umwambaro wabugenewe.

Ishure ryisumbuye ryo mu kinindo mu gisagara ca bujumbura ryitiriwe mutima mweranda, rikaba rifise inyubako nziza cane ziteye igomwe zifise ibirasi binini n'intebe nyinshi abanyeshure bicayemwo bariko bariga.

Ishure ry'isumbuye rya komine nya rusange ,mu ntara ya gitega, rikaba rifise inyubako nziza cane, zifise ibirasi binini bisize irangi ry'igitare ,bakaba bafise n'ikorana buhinga, bigira kukibaho bamuritse amasanamu.

Ishure ryisumbuye rya nyakabiga ya mbere mu gisigara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura, rikaba rifise inyubako zigiye zitandukanye zikaba zubakishijwe amatafari aturiye kandi mu mbuga hakaba hashinzemwo igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu .

Ishure ryisumbuye ryo muri Rohero ryitiriwe ishure Mpuzamakungu, rikaba rifise imbuga nziza iteyemwo ibiti, hakaba hashinzemwo n'ibiti bitatu bimanitseko amabendera atandukanye.

Ishure ryisumbuye nderabigisha ryo ku mukenke komine bwa Mbwarangwe intara ya Kirundo rikaba rifise inyubakwa z'uburaro zifise ibitanda biriko imifariso ishasheko amashuka y'igitare.

Ishure ryisumbuye rya komine gitobe mu ntara ya kirundo rikaba rifise ibirasi binini bifise amadirisha manini kandi n'intebe zigaragara at'abanyeshure bazirimwo.

Ishure ryisumbuye rya Ntahangwa rikurira ishengero rya Pantekoti abanyeshure bazindukiye mu rushengero kwiga umuvuga butumwa, ariko arababwiriza ubutumwa bwiza.

Ishure ry'isumbuye rya komine mutaho mu ntara ya gitega rikaba ryubatswe iruhande ry'ibarabara rikaba rifise inyubako zigeretse rimwe zubakishijwe amatafari aturiye zikagira n'amadirisha menshi atonze umurongo.

Ishure ryisumbuye ryako minenya rusange mu ntara ya gitega rikaba ribufise inyubakwa ziboneka ko zishaje zubakishijwe amatafari aheturiye, kandi rikagira n'urugi rw'ivyuma.

Ishure ryisumbuye, ryo mu kigobe, mu gisata c'ibijanye, n'ikoranabuhinga, rikaba rifise ibirasi binini, birimwo amamashine, meza cane; kandi abanyeshure, bariko bariga, mwarimu ariko arabafasha.

Ishure ryisumbuye ry'ikoranabuhinga ryo mu kamenge mu gisagara ca bujumbura rikaba rifise inyubako nziza cane ifise ivyumba bigiramwo bitatse amabara kandi ku mameza hakaba hateretseho amamashine abanyeshure bariko barigirako.

Igihugu kibanyi ca kenya kikaba gifise kaminuza y'igihugu ifise inyuba kwa nini y'ibisomero ry'ibitabo, kandi iruhande hakaba hateye ibiti vy'ubwoko butandukanye bihasharije.

Muri kaminuza y'imyuga mu ntara ya gitega mu gisagara ca gitega mu gisata cigisha ukwubaka abanyeshure bakaba bambaye umwambaro w'akazi w'ubururu bakaba bafise n'urukezo mu ntoke.

Ishure rya kaminuza ry'abikorera utwabo riri mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe ivyizigiro vya afurika, ikaba ifise inyubakwa nziza cane isharije amabara kandi igeretse gatatu.

Ishure rya kaminuza yu Burundi mu gisagara ca Gitega mu ntara ya Gitega rikaba rifise igisata cubwubatsi mu cumba bakoreramwo hakaba harimwo abagabo batatu bambaye umwambaro wa kazi

Ishure rya kaminuza, y'Uburundi, mu gisagara ca Bujumbura, rikaba rifise, inyubakwa nziza cane; ikagira n'umurima, uteyemwo ibiti bigufi, urimwo n'utwatsi, dutotahaye, kandi ikagira n'igiti, kirekire.

Kaminuza y'abikorera utwabo mu gisagara ca Bujumbura mu ngagara ryitiriwe ivyizigiro vya Afurika, rikaba rifise inyubakwa igeretse kabiri imbere yaho hakaba hashinze igiti kimanitseko ibendera.

Muri kaminuza yigisha imyuga mu ntara ya gitega mu gisagara ca gitega mu gisata c'ikorana buhinga mwarimu ari ku kibaho ariko arabasigurira yifashishije icuma gitanga amasanamu

Kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura ikabifise imbuga nini cane iteyemwo ibiti vy'imikaratusi mbere yaho hakaba hahagaze imiduga ibiri umwe ufise ibara ry'ubururu.

Ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura rifise inyubakwa nziza cane, kandi zubakishijwe amatavari aturiye zifise umurima uteyemwo ibiti bigufi n'utwatsi dutotahaye.

Ishure rya kaminuza y'abikorera utwabo mu gisagara ca Bujumbura riri mu ngagara ryitiriwe ivyizigiro vya afurika, rifise inyubakwa igeretse kane kandi imbere yaho hahagaze imiduga.

Kaminuza y'uburundi mu gisagara ca Bujumbura iriko iravugurura yubaka inyubako shasha zisize irangi ry'igitare kandi zitararangira kubaka mbere yaho hakaba hateye igiti c'ivoka

Ishure rya kaminuza y'imyuga ry'uburundi mu gisagara ca gitega mu gisata c'ubwubatsi rikaba rifise icumba kinini abanyeshure barimwo bambaye umwambaro w'akazi kandi bafise n'ibikoresho vy'ubwubatsi.

Ishure ryabikorero utwabo mu gisagara ca bujumbura mu kinanira ryitiriwe ibihugu vy'ibiyaga binini rikaba rifise inyubako zigeretse kabiri kandi kagira n'imbuga iteyemwo ibiti.

Kaminuza y'abikorera utwabo mu ntara ya Mwaro, ikaba ifise urugo rwubakishijwe amatafari ahiye kandi bakagira n'umurima uteyemwo ibiharage n'ibigori, kandi ikaba ikikujwe n'ibiti bitotahaye.

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu gisata c'ubuvuzi hakaba harimwo inyubaka nini nziza irimo intebe z'abanyeshure hakaba hahagaze n'igikankara c'umuntu bigishirizwako.

Kaminuza y'abikorerutwabo irimu Kinanira mu gisagara ca Bujumbura nyene ,ikaba ifise inyubako nini mu gisata c'abiga ibijanye n'ituma tumanako n'amakuru.

Ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisata nderabigisha riri mu gisagara ca Bujumbura rikaba rifise inyubakwa nini nziza cane kandi zifise ivyumba vyagutse birimwo abanyeshure mwarimu nawe ariko arabigisha

Kaminuza y'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura mu gisata co kumenyesha amakuru ikaba ifise inyubakwa nziza cane zisize irangi ry'igitare ikaba ifise n'inkingi nini ziza cane kandi hanze hakaba hateye ibiti.

Ishure ryisumbuye rya komine Gitobe mu ntara ya Kirundo, rikaba rifise inyubakwa nziza kandi rikagira n'imirima iteyemwo ibiharage n'ibigori, kandi ikaba ifise uruzitiro rwubatse inyuma yaho hateye ibiti vy'imikaratusi.

Kaminuza y'Uburundi, mu gisagara ca Bujumbura, ikaba ifise inyubako nini, kandi ndende cane; zubakishijwe amatafari aturiye, hamwe n'amabuye; zikaba zisize, uruhande rumwe, irangi ry'igitare.

Ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura, ikaba ifise inyubakwa nini cane irimwo icumba c'ububiko bw'ibitabo hakaba harimwo ibitabo by'ubwoko butandukanye.

Iyo kaminuza nyene iri mu Kinanira ca kabiri yitiriwe ibihugu vy'ibiyaga binini, ifise ivyumba binini bigiramwo, kandi abanyeshure bicaye ku ntebe bariko barakurikirana umwigisha.

Ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisagara ca Bujumbura rifise inyubakwa nziza cane z'akarorero ikagira n'icumba kinini kirimwo udusandugu tw'ububiko abana babanyeshure babikamwo.

Kaminuza y'abikorere utwabo mu gisagara ca bujumbura bitiriwe kaminuza yibi ikiyaga ca tanganyika ikarifise uruzitiro rwubakishijwe ibihome bikomeye, kandi ruca afyeho icapa.

Muri kaminuza y'Uburundi nyene mu gisagara ca Bujumbura ,mu gisata co kumenyesha amakuru ,mu nyubakwa nziza cane isize irangi ry'igitare, ikagira imeza ndende iteretseko ibikoresho vy'amamashini.

Muri kaminuza y'ubwubatsi mu ntara ya Gitega komine Gitega mu gisata c'ubwubatsi ,hakaba harimwo abanyeshure batatu bambaye umwambaro w'akazi, umwe afise urukero arikl arakata ivyuma.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi riri ku Mutanga y'ubumanuko, mu gisigara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura, ikaba ifise inyubakwa nziza cane y'utuzu twa sugumwe igezweho.

Ishure rya kaminuza ry'abikorera utwabo riri mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe Ivyizigiro vya Afrika, rikaba rifise inyubako ndende cane zigeretse kabiri, kandi zikaba zubakishijwe amatafari ahiye.

Ishure ry'abikorera utwabo ry'ingozi mu gisagara ca ngozi mu ntara ya ngozi rikaba rifise imbuga nini iteyemwo ubutwatsi kandi ubona ko ari nkigisharizo rikaba ifise n'inyubakwa zubakishijwe amatafari ahiye ikaba hateye n'ibiti.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi mu gisata nderabigisha mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura rikaba rifise amashure meza cane asize amabara kandi mwarimu akaba ariko abigisha

kaminuza yigenga mu ntara ya Mwaro komine Mwaro ifise inyubakwa nziza cane ziteye igomwe zisharije amabara y'igitare ku mpome ku mabati risize amabara atukura.

Ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura rikaba rifise inyubako nziza za kijambere zifise ivyumba bininiya vy'ububiko bw'ibitabo.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi mu ntara ya Gitega muri komine Gitega, ikabifise ikibanza kinini kirimwo n'ikibuga c'umupira w'amaboko ,kandi ikagira inyubako nziza cane.

Kaminuza y'Uburundi iri mu gisagara ca Bujumbura, ikaba ifise inyubako nini ifise icumba cagutse cane kirimwo isomero ry'ibitabo kandi hakaba harimwo ububati bunini bupanzemwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye.

Kaminuza yigenga yo mu ntara ya Ngozi mu gisagara ca Ngozi, ikaba ifise inyubakwa za kijambere zigeretse rimwe, kandi mbere yaho hateye igiti gisagaraye, hakaba hari n'imiduga ibiri.

Kaminuza y'imyuga mu ntara ya Gitega muri komine Gitega mu gisata kijejwe ibijanye n'ubwubatsi ,akaba harimwo abagabo babiri bambaye umwambaro w'akazi bariko barubaka.

Iyishure rya kaminuza y'uburundi, mu gisagara ca bujumbura, mu ntara ya bujumbura, Ikabifise inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, zikagira n'uruzitiro rwubakishijwe amabuye.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu gisata c'ubuvuzi mu cumba bigishirizamwo kubaga abaganga babiri b'inzobere bariko bigisha abanyeshuri.

Kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura, ikaba ifise inyubako z'uburaro nini cane zifise ivyumba binini kandi birebire bifise ivyumba vyinshi cane.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisata c'itumatumanako n'ubuhinga bwanone bakaba bafise ama mashini maniniya cane kandi abanyeshure bari mw'ishure bariko bariga abarimu nabo barahagaze bihweza neza ivyigwa babaha.

Muri kaminuza yu Burundi yigisha imyuga mu gisagara ca Gitega mu ntara ya Gitega mu gisata c'ubufundi no gusudira hakaba harimwo abanyeshure bambaye umwambaro w'akazi.

Kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura, ikaba ifise inyubakwa irimwo utuzu twasugumwe tw'abagabo n'utw'abagore kandi tufise ibikoresho byakijambere.

Kaminuza yabikorera utwabo iri mu ngagara mu gisagara ca bujumbura yitiriwe ivyizigiro vyafurika ikaba ifise inyubako ndende igeretse kabiri, kandi isiza amarangi y'igitare.

Kaminuza y'abikorera utwabo iri mu ngagara yitiriwe ivyizigiro vya afurika ikaba ifise inyubakwa igeretse gatatu ikaba ifise n'ingazi ziduuga zija mu bice vyo hejuru.

Ishure ryisumbuye ryo mu Ngagara ryitiriwe ishure ry'akarorero rikaba rifise uruzitiro rwubakishijwe ibihome bisize amabara atukura urwatsi rutoto n'igitare

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura, ifise inyubakwa nziza cane zubakishijwe amatafari aturiye zifise n'igisenge gisize irangi ry'igitare.

Muri kaminuza y'uburundi mu ntara ya gitega muri komine gitega mu gisata cigisha kubaka abanyeshure bambaye umwambaro w'ubururu, kandi n'inkofera zitukura n'izo umuhondo bariko barapima.

Kaminuza y'abikorera utwabo iri mu ngagara yitiriwe ivyizigiro vya afurika ikaba iri mu gisagara ca bujumbura ifise inyubako nziza cane zirimwo ibiro vy'umurongozi w'iryo shure.

Ishure rya kaminuza ry'abikorero twabo muri mwaro rikaba rifise imirima minini iteyemwo ivyatsi harimwo n'ibiti vy'imikaratusi rikaba rifise inyubakwa zubakishijwe amatafari aturiye.

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura, mu gisata nderabigisha, umwarimu ari mw'ishure ariko yigisha abanyeshure akoresheje icuma kimurika ku gitambara bakabona ivyigwa.

Kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura. Ikaba ifise inyubakwa nziza cane nini zifise ivyumba bisize amarangi y'igitare, kandi hakaba hariho imeza ndende iriko ama mashini abanyeshure bifashisha.

Kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura, ikaba ifise inyubako nziza kandi zikomeye zubakishijwe amabuye kandi zikaba zifise n'umurima utotahaye uteyemw'ivyatsi n'ibiti.

Kaminuza yabikorere utwabo ku Musaga mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura ikaba ifise imiduga itwara abanyeshure kw'ishure minini cane.

Muri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bujumbura, mu ntara ya bujumbura ,mu gisata cuguteka, hakaba harimwo inyubakwa ifise igikoni ciza, kirimwo abatetsi batatu, bambaye umwambaro wabigenewe.

Muri kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura mu gisata co gutumatumanako no kumenyesha amakuru, kikaba gifise icumba kinini kirimwo abantu bariko bakoresha ibikoresho vy'ikoranabuhinga.

Muri kaminuza y'imyuga mu gisagara ca gitega mu ntara ya gitega mu gisata c'ubufundi abanyeshure bambaye umwambaro w'akazi bariko barakora, umwe afise urukezo mu ntoke.

Ishure rya kaminuza y'uburundi mu gisata nderabigisha bana bakaba bazindukiye mw'ishure gukora ikibazo kirangiza umwaka kandi bakaba bari mu ishure ryiza cane rifise n'intebe nziza.

Kaminuza y'abikorera utwabo mu gisigara ca bujumbura ikaba ifise inyubakwa z'icitegerezo za kijambere zigeretse kabiri kandi kaba ifise n'umurima uteyemwo ivyatsi biri ku murongo bihasharije.

Kaminuza ya Mwaro komine Mwaro ikaba ifise ikibanza kininiya giteyemwo ivyatsi kirimwo n'ibiti aho ari ndimiro zabo kandi ikaba ifise uruzitiro rwubakishijwe ivyuma

Kaminuza nkuru y'igihugu c'uburundi, mu gisagara ca bujumbura ,ikaba ifise inyubakwa nyinshi ,kandi nini ziza cane ziteye igomwe, ifise n'umurima uteye mw'ibiti vy'imikaratusi ,n'ibindi vy'ubundi bwoko.

Kaminuza y'abikorera utwabo, iri mu ngagara, mu gisagara ca bujumbura, yitiriwe ivyizigiro vya afurika, ikaba ifise inyubako nziza, kandi ndende igeretse kabiri ,yubakishijwe amatafari ahiye n'ibiyo.

Kaminuza y'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura ifise inyubako nziza cane zubakishijwe amatafari ahiye n'amabuye ,kandi zikagira amadirisha y'ibiyo, kandi mbere yaho hakaba hari umurima w'amashugwe.

Ishure ryigisha abakuze gusoma n'ukwandika nifise inyubakwa zifise ivyumba binini vyiza cane birimwo intebe ndende n'amameza yazo abanyeshure bicarako.